Aikin farfaɗo da bugun zuciya wanda ake kira a turance cardiofunaly resourcitation shi ne fasalin taimakon lafiya da ake amfani da shi domin farfaɗo da numfashin mutum da kuma gudanar jini zuwa ga ƙwaƙwalwa da kuma sauran gaɓoɓin jikin mutum a yayin da yake halin buƙatar ceto na gaggawa daga kuɓucewar rayuwansa. Ana aiwatar da wannan fasalin ne ga mutumin da yake daf da mutuwa, nunfashinsa ya tsaya, bugun zuciyansa ma ya tsaya. Za a ɗaura hannaye guda biyu ɗaya a kan ƙirjin mara lafiyan za a danna har sau talatin sannan a hura masa numfashi sau biyu. Za a cigaba da maimata wannan zagayen sai an cimma nasara ko kuma ƙwararrun ma’aikatan lafiya sun iso gurin. Akwai kura kurai da yawa da kuma rashin fahimta da mutane suke da shi a kan wannan fasalin lafiya na taimakon gaggawa. Ɗaya daga ciki shi ne wannan fasalin lafiyar ma’aikatan lafiya kawai za su iya yi wannan kuskure ne sosai da kuma rashin fahimta kowa zai iya koyan wannan fasalin da kuma aiwatar da shi akan mara lafiya da yake cikin halin buƙatar wannan ceto na gaggawa. Ba dole sai ƙwararrun ma’aikatan lafiya ne kawai za su iya yi ba. Na biyu shi ne za a iya jirkinta aiwatar da wannan fasalin har sai ma’aikatan lafiya sun iso a wurin. Wannan kuskure ne da kuma rashin fahimta ba ƙarami ba. Ba a jinkirta aiwatar da wannan fasalin akan mara lafiyan da yake cikin halin buƙata ceton gaggawa saboda yin haka ka iya janyo salwantar war rayuwansa nan take. Na uku shine dole sai an hura wa numfashi baki da baki ga mara lafiyan ne sannan za a iya aiwatar da wannan haka. Hakan kuskure ne da kuma rashin fahimta. Ba dole sai an hure numfashi baki da baki ga mara lafiyan ba za a iya aiwatar da wannan fasalin da hannaye kawai a danna ƙirjin kawai har sai ya farfaɗo ko kuma ƙwararrun maaikatan lafiya sun iso wurin, ba dole sai an hura numfashi baki da baki ba. Na huɗu shi ne wannan fasalin ana aiwatar da shi ne kawai akan manya mara lafiya ba a kan yara ba. Wannan ba haka ba ne ba za a aiwatar da wannan fasalin akan manya da kuma har yara marasa lafiya ba wai wanda suke cikin halin bukatar ceto na gaggawa. Na biyar shi ne mace kawai za ta iya wa mace, ko kuma namiji ne kawai zai iya wa namiji. Wannan ba haka bane namiji zai iya wa mace, ko mace za ta iya wa namiji saboda ana cikin halin ceto na gaggawa, ceton ran shi ne wanda yafi komai muhimmanci ba la'akari da jinsi ba. Na shida shi ne ana aiwatar da wannan fasalin ceto na gaggawa a kan duk wanda baya cikin hayyacinsa ba haka bane ba. Ana aiwatar da wannan fasalin na ceton gaggawa ga wa'inda ba sa nunfashi, sannan kuma ba sa motsi sannan bugawan zuciyansu ya tsaya. Ana yin haka ne domin farfaɗo da wannan bugun zuciyan na su. Na bakwai shi ne wa'inda ke cikin halin bugawan zuciya wanda ake kira a turance da heart attack su ne kawai za a iya aiwatar da fasalin a kan su. Wannan kuskure ne ba ƙarami ba. Za a iya aiwatar da shi a kan wa'inda akan wa'inda aka samo daga cikin nitsewan ruwa ba sa numfashi ba sa motsi ma dole wa'inda suke halin bugawan zuciya kawai ba. Na takwas shi ne mai aiwatar da wannan fasalin zai danna ƙirjin mara lafiya iya ƙarfinsa ne. Wannan kuskure ne mai aiwatar da fasalin ba dole sai ya danna ƙirjin iya ƙarfin sa ba saboda danna iya ƙarfin sa zai iya janyo rauni ga wanda ke cikin wannan hali wanda ka iya janyo salwantar rayuwan sa.

Wanne muhimman abubuwa ne ya kamata a yi la’akari da su a lokacin da ake kimanta ciwon mara lafiya da kewayen motsi a yankin jiki mai yiwuwar raunin karaya? A yayin yin la’akari da ciwon mara lafiya da kewayen motsi a cikin yanki mai yiwuwar raunin karaya, ya kamata a yi la’akari da matakai kamar haka: Na ɗaya, mene ne yawan raɗaɗin ciwon da mara lafiyan ke fuskanta? Na biyu, mene ne tsawon lokacin da mara lafiyan ya kasance yana jin wannan ciwon? Na uku, yin la’akari da abubuwan da ke shafar ciwon kaman shekaru, jinsi, ƙididdigar giema da nauyin jiki wanda ake kira da B.M.I, ƙwayoyin halitta, damuwa da sauransu. Na huɗu, lalube na bincike wanda ake kira a Turance da ‘palbation’ domin jin kumburi ko taushi a cikin yankin da aka ji wannan rauni da kuma haɗin gaɓar da ke sama da ƙasan wannan wurin. Na biyar, bincikar lafiyar fatar da ke wurin domin tabbatar da ingancinta da lafiyarta, wato idan ba ta lalace ba. Na shida, kula da yadda majinyacin ke motsawa ba da jimawa ba a kai a kai, sannan kuma a yi ƙoƙarin saka mara lafiyan motsa wannan wurin da ya ji wannan raunin ta hanyar motsinsa nay au da kullum. Na bakwai, la’akari da ƙayyadaddun motsin mara lafiyan, idan ba zai iya motsa wurin da ya ji wannan ciwon ba. Na takwas, yin amfani da na’urar goniometer domin auno kusurwar haɗin gaɓar da aka ji wannan raunin ta mara lafiyan. Na tara, yin la’akari da tsare tsaren rayuwar mara lafiyan wanda ake kira a Turance da ‘life styles’ waɗanda ka iya jawo mashi matsaloli a yayin da yake cikin wannan yanayin jinya.

Ta yaya aka gano raunin karaya, ta hanyar bincike na Zahiri da kuma lalube na bincike, wanda ake cewa palpation? Ana iya gano raunin karaya ta hanyar gwajin jiki wanda ya haɗa da tausasawa, kallo na lura, da kuma tantance yawan motsi. Ga su dai kamar haka: Na ɗaya, za a iya yin lalube na palpation domin jin taushi ko kuma ɗumi ko kuma wani kumburi mai ruwa cikin haɗin gaɓar da aka ji wannan raunin. Sannan na biyu, za a iya lura da kyau domin nemo wani kumburi ko wata nakasa ko kuma wani buɗaɗɗen rauni a yankin da ake zaton wannan raunin karaya. Za a kula da motsin mara lafiyan ba tare da ɓata lokaci ba domin a tabbatar da wanne yankin jikinsa ne yake iya motsawa, kuma wanne ne bay a iya motsawa, wanda wannan shi ne zai iya yiwuwa cewa, a wannan yankin, nan ne karayar take. Na uku, za a tambayi mara lafiyan, ya gwada motsa sashen da ake tsammani domin a tantance a nan ne raunin yake, ko kuma ba a nan ne ba. Sannan za a yi la’kari da tsarin jijiyoyin jini, masu kai jini zuwa ga wannan sashen jiki mai raunin karaya da kuma har ma sauran jijiyoyin da suke raɓe da wannan sashen domin tabbatar da cewa ba wata fashewa ko kuma tsinkewar jijiyar jini, mai ka jini zuwa ga wani muhimmin sashe na jiki wanda yin hakan, ka iya jawo wata mummunar illa.

Wane matakan gaggawa ne ya kamata a ɗauka a lokacin da aka ji gargaɗin ambaliyar ruwa a yankin da kuke? A lokacin da aka ba da gargaɗin ambaliyar ruwa, ya kamata a ɗauki matakai kamar haka: na ɗaya, a nemo mafaka mai aminci, mutane su haura kan tudu ko benayen gigaje ko kuma tsaunuka mafi kusa wanda ruwan ba za su kai wurin ba. Na biyu, ƙaurace wa shiga ambaliyar ruwan, kada ku ce za ku yi tafiya ko iyo ko kuma tuƙi a cikin ruwan ambaliyar, saboda ko zurfin inci shida na ruwan ambaliya mai motsi zai iya kayar da mutum, sannan kuma ruwan ambaliyar, za su iya kayar da falwayar wutar lantarki mai aiki wadda zai iya sa ruwan su dinga yi wa mutane shocking mai illa. Na uku, nisantar wurin da ambaliyar ruwan ta lalata, kada ku kusanci wuraren da suka lalace, sai dai idan ma’aikatan gaggawa ne suka ba da izinin yin hakan. Na huɗu, ku bar gidajenku idan akwai buƙatar hakan, idan kuna buƙatar barin gidajensku, ku yi amfani da sanda domin duba ƙarfin ƙasar da za ku taka da kuma yanayin santsi kafin tafiya a kanta. Na biyar kada ku koma gidajenku, sai idan hukumomi ne suka tabbatar da lafiyar yin hakan. Na shida, ku kasance a shirye, domin sanin halin da kuke ciki, ta hanyar gidajen rediyo da na talabijin da kuma hasashen masu hasashe.

Mene ne matakan tsaro da ya kamata a ɗauka yayin komawa gida ko kuma wani gini da anbaliyan ruwa ya mamaye. A lokacin komawa gida ko gini da anbaliyan ruwa ya mamaye, ya kamata a yi abubuwa kaman haka: Na ɗaya: Ku jira cikakken bayani da hukumomin lafiya dangane da hakan. Ka da mutum ya yi kuskuren komawa ba tare da izini ko cikakken bayani akan lafiya daga hukumomi ba. Na biyu: Ku saka tufafin kariya da safofin hannu na roba, da takalma wanda za su taimaka wajen kiyaye lafiya. Na uku A kashe kayan aiki kaman su wutan lantarki, iskar gas da ake amfani da ita wajen girki, da kuma tankin ruwa. Na huɗu: A bincika lafiyar ginin. In babu lalacewar tsarinsa, lalacewar tsari na iya yuyuwa ya kasance rugujewar rufi ko faɗuwar benaye. Na biyar: A fitar da gurɓatattun abubuwa, a kawar da duk wani abu da ruwa ya lalata ko ya fashe kaman abinci, magunguna, da katifu. Na shida: A fitar da ruwa a hankali, don gujewar lalatar tsari. Na bakwai: A bincika tankunan buɗe, idan kuna amfani da tsarin tankuna na furufen, to ko kashe bohol bohol a nemu ƙwararrun ma’aikata su duba shi. Na takwas: Rubuta kumai, ku adana bayanan abunda ya lalace da abunda aka yi don gyara shi. Na tara: A nemo taimako, ko tuntuɓi layin sabis na gaggawa don neman agaji.

Wani tarin abubuwa ne ya kamata a yi la'akari da su ciki har da akwatin kayan agajin gaggawa kamar su tsaftar kai ko kayayyakin sadarwa. Ga su dai kamar haka: na ɗaya buroshi da man goge baki, domin tsaftar baki. Na biyu takardar tissue na bayan gida domin wanka wanki da bahaya. Na uku tawul masu danshi da kumakwandunan shara donin goge jiki da kuma tsaftar muhalli. Na huɗu wayar salula tare da charger da kuma batturi spare. Na biyar radio na tafiya domin sannin halin da ake ciki. Na shida mabusar usur domin neman agajin gaggawa mafi kusa. Na bakwai lambobin wayar sadarwa na gaggawa domin a kira a nema agaji nan take. Na takwas takarda, alƙalami da fensir domin rubuta bayanai. Na tara charger mai amfani da hasken rana don yin cajin wayanka na hannu da wasu na'urar da kake buƙata lokaci da aka rasa wutar lantarki. Na goma safofin hannu na tsafta domin kare jiki daga abubuwan da hannu zai iya tabawa masucutarwa. Na sha ɗaya abun rufe baki da hanci da ake kira a turance da facemask domin kara iskar numfashi daga cuta. Na sha biya, taswira wanda ake kira a turance da map. Yin amfani da kofin taswaira idan babu GPS za ta taimaka sosai domin sanin inda kake da kuma inda ka dosa. Na sha uku, muhimman takardu da suka haɗa da takardar shedan zama ɗan ƙasa da takardar insurer da kuma sauran takardu masu muhimmanci. Na sha huɗu kuɗi lakadan wanda za a riƙe a hannun da kuma katin cire kuɗi wanda al'amurra yau da gobe masu buƙatar kuɗi wanda hakan zai yi amfani sosai idan mutum yana cikin hali na emergency.

Waɗanne kurakurai ne na yau da kulun ya kamata a guje wa a lokacin haɗa kayan aikin agajin gaggawa? Ya kamata a guji haɗawa da kayan wuta domin suna da haɗarin da za su iya ƙona abubuwa masu muhimmanci wanda suke cikin akwatin, sannan ya kamata a guji haɗawa da makamai wanda za su iya ji wa mutun rauni, sannan ya kamata a guji haɗawa da sinadarai ko kuma wasu magunguna masu haɗari wanda za su iya ɓata abubuwan da suke ciki masu muhimmanci. Sannan ya kamata a guji haɗawa da sabbin ‘ya’yan itatuwa wanda ba su riga suka nuna ba, saboda za su iya lalacewa a ciki, sannan ya kamata a guji haɗawa da takardu masu daraja kamar su hoton fasfot ko takardun haihuwa wanda waɗannan sinadaran ko kuma magunguna da suke ciki za su iya lalata waɗannan takardu masu muhimmanci. Abubuwan da ya kamata a haɗa da su a ciki sun haɗa da: ruwa na akalla galan ɗaya ga kowane mutun a kowace rana, sannan ana iya haɗawa da abincin da ba ya lalacewa kamar busassun ‘ya’yan itace, mangyada da sauran su, sannan ya kamata a haɗa da akwatin taimakon gaggawa wanda ake kira a turance first aid box, sannan ya kamata a haɗa da kuɗaɗe lakadan wanda buƙatar amfani da su za ta iya zuwa. Sannan ya kamata a haɗa da magungunan da likita ya rubuta wanda ake kira a turance da prescribed medicine, sannan ya kamata a haɗa da ƙarin batura spare domin samun hasken fitilla a madadin lantarki, sannan za a iya haɗawa da brush man goge baki da sabulun wanka da wanki domin tsaftace bakin mutun da kuma jikinsa.

Tayaya ya kamata a haɗa kayan fasaha? Kaman su aflikashin ko? Ko carja masu ɗaukan nauyi a cikin kayan aiki gaggawa? Domin haɗa fasaha a cikin kayan aikin gaggawa za a haɗa da abubuwa kaman haka: Na ɗaya carja masu ɗauka nauyi, wato ma’adanin carji wanda ake kira a turance da ( power bank) masu ƙarfi, sannan za a haɗa da charge mai amfani da hasken rana domin na’urori masu buƙatar carji. Sannan na biyu za a haɗa da aikace-aikacen wayar hannu, domin faɗakarwar gaggawa, taswirorin layi, taimakon farko sabuntawa yanayi, da aikace-aikacen adana batiri. Na uku za a haɗa da waifa hosfot mai saukuwa, domin kiyayye shiga yanar gizo a lokacin da sabis na salulu ya gagara. Na huɗu hitilar walkiya da fitulu na caji, masu ƙarfin haske, domin buƙatan haskakawa a lokacin da hasken lantarki ya gagara. Na biyar sadarwar ajiya, wato wayoyyin tauraron ɗan Adam ko rediyo mai hanyoyi biyu, domin amintacciyar sadarwa. Na shida za a haɗa da kofi na jigital, domin aje muhimman takardu, da abubuwa a ma’ajin gajimare ko kuma a kebil na USB. Wa’innan kayan aiki, suna taimakawa wajeb tabbatar da kasancewanku a cikin haɗin kai da kuma sanar daku da kuma ƙarfafa muku a halin gaggawa.

Mene ne hanyoyi daya kamata abi? Domin sarrafawa da rarraba kayan albarkatu? Kaman su kayan abinci, da ruwa a matsugunin gaggawa. Sarrafa da rarraba kayan abinci da ruwa a matsugunin gaggawa sun hada da abubuwa kamar haka: Na ɗaya tsatsare da gudanarwa, hukumomin gaggawa su kafa ƙa’idoji sannan su daidaita da hukumomin gida da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma tantance buƙatun mazauna wurin. Na biyu a sayi a sayi sannan a ajiye albarkatun, a karɓa kayan albarkatun kafin lokacin rabasu tare da haɗin gwiwa sake cikawa da sarrafa kayan, saboda hana ƙarancin kayan. Na uku tsarin rarrabawa, a shirya kayan abinci bisa ga buƙatun da ake dashi na abincin, sannan a rarrabasu akan tsarin da aka tsara tare da bada mahimmanci ga ƙungiyoyin mutane masu rauni. Na huɗu tsaftacewa da kula da sharan gida, a kafa tashoshin tsafta na shara masu inganci, kuma a aiwatar da tsarin zubar da sharar yadda ya kamata, domin hana kamuwa da cuta. Na biyar sadarwa da shigar al’umma, ana raba takamaiman ƙa’idoji tare da mazaunan kuma a tabbatar da hanyoyin bada amsa suna biyan buƙata, wato wanda ake kira a turance da ( feedback mechanism). Sannan a horar da masu bada agajin domin sarrafa kayan albarkatun yadda ya kamata.

Wani tsare-tsare ko hanyoyi ya kamata abi domin ƙaura ko tashi daga matsugunan gaggawa idan ana buƙatan yin haka? Muhimman abubuwa sun haɗa da: Na ƙaya kimanta barazanar da ake fuskanta, wato gano wacce irin barazana ce ake fuskanta da zata iya sa ai ƙaura daga matsugunan, kamar irin su ambaliya, gobara, girgizan ƙasa, ko yanayi mai tsanani. Na biyu yin nazarın raunin wurin mafaka dangane wannan barazanar da ake fuskanta, wato a gano wace irin rauni ne wannan wurin yike dashi dangane da barazanar da ake fuskanta. Na uku hanyoyin tsira daga matsugunan masu alama. Na huɗu ƙayyadadun hanyoyin ƙaura, na farko dana sakandire dangane da yanayin da ake ciki na gaggawa. Na biyar hanyoyi domin sarrafa taron jama’a da tabbatar da amintaccen motsi na naƙasassu. Na shida keɓantacen hanyoyi ko kuma keɓantattun hanyiyon sadarwa domin ma’aikata don isar da bayanai game da ƙauran. Na bakwai shiryayyen tsarin sanar da mazauna da ma’aikata game da odar yin ƙaura, gami da ƙararrawa da sanarwa. Na takwas hanyoyin tuntuɓar sabis na gaggawa domin hukumomi da mazauna gida. Na tara sanya ayyuka ga mambobin ma’aikata da suka haɗa da shugabanin ƙaura, ma’aikatan lafiya, masu gudanar da sadarwa da jami’an tsaro. Na goma horarwa ga ma’aikata akan hanyoyin bada martani na gaggawa gami da taimakon farko, da dabarun ficewa. Na sha ɗaya sanar da kayyadaddun wurin taro masu aminci a wajen matsugunin gaggawa, inda duk mazauna da ma’aikata za su taro a lokacin yin ƙauran. Na sha biyu samar da kayayyakin gaggawa wato kayan aikin fitarwa da aka riga aka shirya, wanda ke ƙauke da muhimman abubuwa, kamar irin su abinci, ruwa, magani da na’urorin sadarwa. Na sha uku shirye-shiryen sufuri domin tafiyar da mazauna da kayayyaki zuwa wurin da aka keɓe.

Ta yaya tsarin tsaftar muhali na jama’a ke magance bukatun jama’a masu rauni, kamar marasa gida ko naƙasasu tsarin tsaftar muhali na jama’a na iya magance bukatun mutane masu rauni kamar marasa gida ko naƙasasu ta hanyar samar musu da wuraren banɗakuna masu dacewa a wurare masu muhimmanci waɗanɗa ke da kofofi masu faɗi tare da samar musu da sanduna domin makafi, sannan da samun isashen sarari domin keken guragu da kuma kujerun da zasu zauna awasu biranan ana kafa rukunin tsaftar tafi gidanka kamar madedeciyar sharar wanka da ban ɗakuna a wureren da marasa matsuguni ke taruwa, hakan na bada muhimmiyar hanyar tsafta tare da tabbatar da marasa gida sun sami ingantanciyar damar tsafta a cikin yanayi mai cikaken aminci, sannan shirye shiryen wayar dakan jama’a na taimaka wa mutane masu rauni ta hanyar samar musu da waɗannan ayyukan duk da cewa wannan yunkurin nada mutukar muhummanci har yanzu akwai gibi a cikin samar da wadatarsa ta hanya faɗaɗawa da kuma samun isassun kuɗaɗen domin biyan bukatun dukanin mambobin al’umma marasa matsuguni ko kuma naƙasasu.

Mene ne ayyuka da alhakin hukumomin gwamnati, kamfanoni masu zaman kansu da ɗaiɗai kun mutane wajen kiyaye tsaftar muhali na jama’a? kula da tsaftar muhali wani nauyi ne daya rataya awuyan hukumomin gwamnati, kamfanoni masu zaman kansu da ɗaiɗaikun mutane ko wane su yana taka rawa daban daban amma suna haɗin gwiwa wajen tabbatar da tsafta tacen muhali mai lafiya, na ɗaya hukumomin gwamnati amatakin hukumomi jahohi dana ƙasa ne ke da alhakin tsara manufofin tsafta aiwatar da dokokin da samar da muhimman ayyuka, muhimman ayyuka sun haɗa da haɓaka jagororin tsafta ginawa da najasa masana’antar sarrafa shara da banɗakunan jama’a, gudanar da sharan jama’a gudanar da bincike domin tabbatar da bin ƙa’idojin tsafta da kuma samar da ilimin lafiya, na biyu kamfanoni masu zaman kansu musamman masu kula da sharar gida gina-gine da ayyukan tsafta, suna bada gudumuwa ta hanyar sarrafa tarin shara gyaran najasa tsaftace ruwa kirkiran magani, taimakama ayyukan al’umma da kuma bin dokokin a cikin ayyukansu, na uku ɗaiɗai kun mutane suna taka muhimmiyar rawa wajen kiyaye tsafta a matakin mutum da al’umma, ayyukansu sun haɗa da yin amfani da kwandon da ya dace, domin zubar da shara tsaftar kai yin kamfain na tsaftar da bada rahoto matsalolin tsafta sannan da kiyaye ruwa da tsaftarsu ta hanyar yin aiki tare waɗannan masu ruwa da tsaki zasu iya tabbatar da tsaftar da lafiya da kuma rage yaɗuwar cututuka a cikin al’umma.

Yadda sauyin yanayi da muhalli bke shafar yaɗuwar maleria da ƙoƙarin kawar da ita saboda ƙaruwar hadarin yaɗuwa sun haɗa da karuwar zafin jiki karuwar yanayi mai ɗimi yan hanzarta girman plasmodium wanda ke haddasa maleria a cikin sauro yana ƙara yawan yaduwa. Yaɗuwar muhalli mai dacewa da sauro, ƙarin zafi yana ba da damar masu dauke da shutar. Maleria su rayu a wuraren da suka kasance masu sanyi a baya kamar yankunan tsaunuka. Tsawon rayuwar sauro matsakaicin zafi da rashin hunturu mai ƙarfi yana taimaka ma sauro su rayu na dogon lokaci wanda ke ƙara yuwuwar yada maleria. Na biyu sauyin yanayin ruwan sama yawan ruwan sama da ruwa tsaye yana haifar da wuraren da sauro ke yin kwai wanda ke kara yawan adadinsu. Yanayin dazuka, a wasu lokuta yanayin tsananin rashin ruwa na tilasta mutane adana ruwa a container wanda ke zama wurin haifar da sauro. Na uku yanayin haɗurar yanayi kamra su ambaliya. Ambaliya na haddasa ruwa da ke tsaye wanda yake ƙara yawan sauro. Hjirar jama'a bala'o'in ɗabi'a na iya tilasta mutane zama cikin wurin da yake da cunkoso da rashin tsafta ke ƙara raɗuwar maleria. Na huɗu tasirin da ƙoƙarin kawar da maleria, sun haɗa da samuwar juriya sauyin yanayi na iya rage tasirin magunguwan sauro da na cutar maleria saboda sauro da plasmodium na yi daidaitawa da sabbin yanayi. Raunin harkokin kiwon lafiya. Karauqar cutar maleria saboda sauyin yanayi, na iya jefa kibiyoyin kiwon lafiya cikin matsala. Tsaikon shirye-shiryen yaki da maleria, bala'o'in yanayi na iya taimakawa ta hanyoyin sadarwa da yanayin kieon lafiya wanda ke hana aiwatar da shirin da kayayyakin kiwon lafiya wanda ke hana aiwatar da shirin kawar da sauro da maleria. Na biyar hanyoyin da za a magance matsalar sun haɗa da: dabaru da riga kafi da sauyin yanayi, tsara hanyoyin riga-kafi bisa ga bayanan yanayi, inganta sarrafa ruwa, bisa ga bayanan yanayi. Inganta sarrafa ruwa, samar da hanyoyin ruwa don hana wuraren haifar da sauro. Sai tsarin farko don gano matsala, yi amfani da bayanai na yanayi don hasashen yaɗuwar maleria da daukar matakin gaggawa. Ƙarfin harkokin kiwon lafiya, gina tsarin kula da lafiya mai ƙarfi domin bayar da amsa ta gaggawa ga ɓarkewar maleria. Wurin dakile yaduwar maleria a cikin sauyin yanayi ya zama dole a hada dabarun kula da sauro. Matakan kiwon lafiya da sarrafa muhalli.

Mene ne ƙalubale da matsalolin da ake fuskanta a wajen ƙoƙarin kawar da cutar malaria ciki har da juriya ga magunguna da ƙarancin kuɗaɗe, ana fuskantar manyan matsaloli wajen kawar da cutar maleria waɗanda suka haɗa da juriya da da magungunan ƙarancin kuɗaɗe da wasu matsalolin muhalli da zamantakewa. Ga su dai kamar, juriya da magungunan da feshin sauro, kwayar cutar maleria wanda ake kira a turance da plasmodium na samun juriya ga magungunan maleria kamar su antimacinin wanda sauro ki samun juriya donin kashe su wanda ke rage tasirin matakan yaki da cutar. Na biyu isassun kuɗaɗe, shirye-shiryen yaki da maleria suna dogaran ne ga talafin kuɗi daga kasashen duniya na kungiyoyin, wanda ke kasancewa mafi tabbas. Farashin magunguna, alluran riga-kafi da kayan gwaji suna da tsada kuma kasashe masu ƙarancin tattalin arziƙi ba su iya daukar nauyi waɗannan matakai. Na uku sauyi yanayi da muhalli, karuwar zafi canjin yanayi da haɗuran yanayi kamar ambaliya suna haifar da karin wuraren haifar da kaarywar sauro, wanda ke ƙara yawan yaɗuwar maleria. Na huɗu tashi hankali da matsalolin siyasa, rike-riken siyasa da yaki an yankuna da cutar tafi ƙamari na hana ayyukan kula da lafiyar jama'a. Na biyar rashin isassun allurai da fasaha, riga kafin maleria yana tafiyar hawainiya kuma rashin kayan gwaji masu inganci yana hana gano cutar cikin lokaci. Na shida wahalhalun ganowa da kawar da kwayar cutar malaria, rayuwar cutar maleria na da matakai masu sauƙaƙiya, kuma wasu mutane kan kamu da cutar ba tare da nuna alamar rashin lafiya ba, wanda ke ƙara wahalar kawar da ita gaba ɗaya. Domin cimma nasarar kawar da malaria, ana buƙatar samar da kuɗaɗe amfani da sabbin fasahohi da hadin guiwar ƙasa da ƙasa

Ta yaya mutane da alummomin za su ɗauki mataki tallafawa kawar da cutar maleria da kuma hana yaɗuwar ta. Hanyoyin da mutane da alummoni za su taimaka wajen kawar da hana yaɗuwar ta sun haɗa da na ɗaya. Amfani da ragar maganin sauro da kuma sauran kayan yaki da sauro. Yin baci a ƙarƙashin ragar .aganin cutar cizon sauro da yaɗuwar maleria, al'umma su nƙarfafa amfani da su. Na biyun kawar da wuraren haihuwar sauro, mutane su guji barinruwa tsaye a jikin gidajensu, su rufe container nasu ruwa kuma su tabbatar da tsaftar muhallai domin hana haihuwar sauro. Uku neman gwaji da samun magani da wuri yana hana sun kafafa ziyartar cibiyoyin laafiya don samun masu taikawa feshin cikin gidaje. Barin ma'aikatan lafiya su fesa maganin sauro a cikin gidaje yana taimakawa wajen rage yawan sauro. Na biyar, ƙarfafan yin riga -kafi a inda ake allurai riga kafin maleria yara da manya masu rauni su karɓi riga kafin domin rage kamuwar cutar. Na shida yaɗa ilimi da wayar da kai, mutane su fadakar da juna game da alamomin maleria, hanyoyin kariya da mahimmancin neman magani da wuri. Na bakwai neman taimakon gwamnati da ƙungiyoyi, kafafa gwabnatoci da ƙungiyoyi su samar da kuɗaɗe manufofi da bincike domin daƙile maleria, idan kowa da kowa ya haɗa hannu zai iya rage yaduwar maleria sa kawar da ita baki ɗaya.

ta yaya asibitoci ke sarrafa zirga-zirgar marasa lafiya da ƙarfin ɗaukar su ciki har da sashin gaggawa da gudanar da gadajen marasa lafiya na ɗaya gudanar da sashin gaggawa wato wanda ake kira a turance da emergency department ana fifita marasa lafiya bisa tsananin lalurar su domin tabbatar da cewa masu buƙata mafi tsanani suna samun kulawa da wuri ana ware marasa lafiya masu matsala marar tsanani domin rage cunkoso a sashen gaggawa sassan kiwon lafiya na wuncin gadi ana ajiye marasa lafiya da ke buƙatar kulawa na ɗan wani lokaci amma ba se an kwantar da su na dogon lokaci ba idan sashin gaggawa ya cika ana iya karkatar da motocin asibiti zuwa asibiti mafi kusa ana amfani da tsarin komfuta domin bin diddigin yawan marasa lafiya da sararin da akwai na biyu gudanar da gado da shirya karɓar marasa lafiya ana amfani da fasaha domin bin diddigin adadin gadaje na asibiti domin inganta karɓar marasa lafiya ana tsara yadda marasa lafiya zasu fita da wuri idan sun warke domin samun wuri ga sababbin marasa lafiya ƙungiyar likitoci da ma'aikata suna aiki tare domin rage cunkoso a asibiti na uku inganta gudanar da marasa lafiya a cikin asibiti tsarin adana takardun lafiya ta yanar gizo na na temakawa wajen bibiyar cigaban marasa lafiya da dai-daita kulawar su ana bada kulawa ga marasa lafiya da ke komawa daga sashin tsananin kulawa na ICU zuwa sashin da ke da ƙarancin buƙatar kulawa ana tsara yadda likitoci ke duban marasa lafiya domin hanzarta yanke shawara da kuma sallamar su na huɗu wasu hanyoyi na daban da aka shirya domin rage cunkoso da kuma samar da kula ga marasa lafiya a wajen asibiti sun haɗa da hanyoyin bayar da kiwon lafiya na fasaha wanda ake kira a turance da telemedicine and virtual suna rage yawan marasa lafiya da ke zuwa asibiti ta hanyar bayar da shawara daga nesa ƙarin wuraren jinya a lokacin cunkoso ana iya amfani da sassan wuncin gaji domin kula da marasa lafiya haɗin gwiwa da asibitocin jinya na bayan gida yana sauƙaƙa canja wurin marasa lafiya zuwa wuraren kula da su bayan an sallame su daga asibiti

Menene damarmaki da kallubalai dake da hadewan asibitoci da sayan mallaka Damar hadewan asibitoci, sun hada da, na daya, rage kudaden aiki, hadewar asibitoci yana rage kudin sayan kayyayaki gudanarwa da kuma amfani da albarkatu yadda ya dace Na biyu, inganttacen kula da marasa lafiya. Babban asibiti yana da daman saka hanun jari, a sabin fasahoyohi kayan aiki, da inganta ayukan lafiya. Na uku, fadaka kasuwa hadewar yana ba da daman samun karin marasa lafiya ga wurare daban-daban Na hudu, karfafa haliyar kudi, kananun asibitoci dake fama da matsin tattalin arziki na iya samun goyon baya daga manyan asibitoci Na biyar, karfin ciniki da masu inshora babban hadin gwiwa yana ba da damar ciniki me kyau, tare da masu inshoran lafiya da masu samar da kayyayaki Na shida, samun sabbin fasahohi Hafin gwiwa yana ba da daman saka hanun jari a fasahohin zamani kamar AI rikodin lafiyar lantarki da nau'ran theata ta sakaho Na bakwai daidaita kai'dodin kula da marasa lafiya hadewan yana taimaka wajen aiwatar da tsari guda na kula da marasa lafiya. wanda ke inganta sakamakon jinya kallubalain hadewan asibitoci, sun hada da na daya matsin doka da hukuma Gwamnati na iya hana Gwamnati na iya hana hadin gwiwa da ke iya rage gasa da haifar da hauharan farashin lafiya. Na biyu, bambancin al'adu a tsarin gudanarwa Asibitoci na iya fuscantar matsala wajen daidaita tsarin shugabanci da hanyoyin aiki Na uku, asarar ayuka da kin amincewar ma'aikata hadewan na iya janyo salamar ma'aikata saboda rage yawan ma'aikata wadda ke haddasa rashin jituwa Na hudu, rashin ingancen ayyuka idan an fi mai da hankali kan rage farashi, yana iya haifar da rage ingancin kula da marasa lafiya Na biyar, kallubalai hada tsarinbayanai da asibitoci na iya amfani tsarin bayanai daban daban wanda ke sa hada su cikin tsari me wahala da tsada Na shida, Rashin goyon bayan al'umma idan kananan asibitoci suka hadu da manya, za iya ratsa ammintar al'umma wanda ze iya rage marasa lafiya dake amfani da su Na bakwai. tarin bashi ta hadarin kudin idan asibiyi ya saya mai yawan bashi,

tayaya asibitocin haihuwa ke bada fifiko ga kare lafiyar uwa da jariri tare da inganta ingancin kulawa asibitocin haihuwa suna tabbatar da ingantatciyar kulawa da lafiyar uwa da jariri ta hanyar bin ƙa'idojin kiwan lafiya horar da ma'aikata da kuma amfani da dabarun kulawa da marasa lafiya ga yanda ake kiyaye lafiyar uwa da jariri a ɗakin haihuwa na ɗaya ƙwarewar ma'aikata da horo me kyau likitocin mata da masu haihuwa wanda ake kira a turance da optiontricient ma'aikatan jinya wanda ake kira a turance da nurses da likitocin jarirai wanda ake kiraa turance da neonatonagist suna samun horo na musamman a kiwan lafiyar uwa da jariri anayin horo kan yanda za a magance matsalolin gaggawa kamar su nunfashin jariri dake tsayawa wanda ake kira a turance da neonatral resossition da zubar jini bayan hauhuwa wanda ake kira a turance da prospaten hemorus na biyu bin ƙa'idojin likitoci na zamani ana amfani da dokoki da tsare tsare na kiwan lafiya daga kungiyar lafiya ta duniya wato WHO da hukomomin lafiya na ƙasa ana duba lafiyar uwa da jariri akai akai domin gano matsaloli tun kafin suyi tsanani na uku kare ya ɗuwar cuta ana kiyaye tsaftar hannu da tsaftace kayan aikin likitanci sosai ana taƙaita yawan baki domin rage haɗarin kamuwa da cututtuka ana tabbatar da uwa da jariri sunsamu riga kafin da ya dace na huɗu shirin gaggawa ana samun likitoci da ma'aikata a shirye a ko da yaushe domin ɗaukan matakan gaggawa akwai shirye shiryan fuskantar matsalolin haihuwa kamar cutar hawan jini wadda ake kira a turance da pre eclamcia zubar jini me yawa da matsalolin lunfashi ga jarirai ana tabbatar da cewa akwai ishasshan jini a ma'adanar jini wato blood bank da kuma isassun maguna na gaggawa na biyar amfani da magunguna da sarrafa zafin jiki ana tabbatar da ingantattun hanyoyin bayar da magunguna ciki har da maganin ciwo da riga kafi ana lura da illolin magunguna domin hana matsaloli na shida kula da lafiyar jariri anayin shafar tata da fata nan take wanda ake kira a turance skin to skin contact bayan haihuwa domin taimakawa wajan inganta lafiyar jarirai ana karfafawa uwa wajan shayarwa wanda ake kira a turance da breast feeding secord ana duba jarirai domin gano matsalolin lafiya da wuri akwai dakunan kula d Jarirai marasa lafiya da jariran da ke buƙatar kulawa ta musamman na baƙwai taimako ga uwa a bangaran tunani da jindaɗi ana bayar da shawara da kulawa ga matan dake fama da damuwa wajan haihuwa wanda ake kira a turance da pospartient deprision ana tallafawa iyalai wajan shiga tsarin kula da uwa da jariri na taƙwas ingancin yin aiki akai akai ana karɓar ra'ayin marasa lafiya domin gyara matsalolin dake akwai ana gudanar da bincike da nazari kan lafiyar uwa da jariri ana amfani da fasahar zamani domin bibiyar lafiyar marasa lafiya da jarirai

ta yaya sassan haiwuwa ke tallafawa mata masu juna biyu masu hatsari da matsalolin haiwuwa sassahan haihuwa wanda ake kira a turance da maternity word suna tallafawa mata masu ciki masu hatsari da matsalolin haihuwa ta hanyoyi daban daban cikin harda bayar da kula ta musamman amfani da fasahar zamani da haɗin gwiwar kwararrun likitoci ga yadda ake na ɗaya kwararrun likitoci da ma'aikata likitocin mata da masana kiwan lafiyan uwa da jariri suna kula da masu ciki masu hatsari da matsalolin haihuwa likitocin jarirai da likitocin yara suna kula da jariran da aka haifa da wuri ko wa 'yanda yake da matsaloli likitocin maganin zafi da allurar theatre na anesthesia suna bayar da magungunan zage zafi da kuma taimakon gaggawa kamar theatre ma'aikatan jinya da ungojo ma sun kware wajen kula da haihuwar dake da hatsari na biyu na'urori masu cigaba da kula da lafiya na'urar binciken zuciyar jariri domin bin diddigin lafiyar jariri a cikin mahaifa na'urar duban tanko wadda ake kira a turance da ultrasound da kuma toplar domin gano matsaloli kamar narashin girma ko matsalar mahaifa na'urar bibiyan lafiyar uwa domin gano matsaloli kamar hawhawar jini wadda ake kira a turance da pre-iclamsia ko zubar jini da wuri na uku cibiyoyin kula da lafiya na gaggawa da na musamman domin ɗakin theatre a lokacin da ake bukatar ayi theatre sizerial section ana da damar yin theatre cikin gaggawa idan an samu matsaloli kamar jariri yana cikin hatsari cibiyar kula da jarirai masu matsala domin kula da jariran da aka haifa da wuri ko masu matsalolin lafiya sashin kula ta musamman ga uwa domin kula da matan dake da cuttuka masu tsanani kamar hawhawan jini mai tsanani ko zubar jini mai yawa na huɗu magunguna da jinya magungunan sun haɗa da steroid domin hanzar ta girman hunhu a cikin jariran da aka haifa da wuri sai kuma tocolitics domin hana yawan matsinciki idan ana fargaban haihuwa da wuri saiku magnesium sulphate domin rage haɗarin hawhawar jini da kare kwakwalwar jariran da za'a haifa da wuri jini da kayan hana zubar jini idan uwa ta zubar da jini da yawa na biiyar kula da lafiya bayan haihuwa da hana cuttuuka maganin kwayoyin cuttutuka wanda ake kira a turance da anti-biotics domin hana haihuwa domin hana kamuwa da cuttutuka kamar irin su koreamnonitis ko sebtisemia taimakon lafiyar kwakwalwa ana ba matan da suka sami matsaloli ko suka rasa jariri shawara da tallafi

tayaya sashe haihuwa ke karfafa shayarwa da bayar da tallafin nono sashen kula da uwa da jariri suna tallafa wa shayarwa da kuma bayar da goyon bayan nono ta hanyoyi daban daban ciki har da na daya hada fatar jiki nan take yana karfafa hadin kai tsakanin uwa da jariri nan da nan bayan haihuwa a cikin awa ta farko wanda ke taimaka wa fara shayarwa da kuma kara yawan nono na biyu tsarin kwanciya tare a bar jarirai su kasance tare da iyayensu mata na sa'o'i ashirin da hudu a rana wanda ke haifar da yawan shayarwa da kuma taimakawa iyaye wajen fahimtar alamomi na bukatar ciyarwa na uku masana shayarwa da kula da lafiya masana shayarwa masu kwarewa suna bayar da taimako kai tsaye ta hanyar koyar da hanyoyin daidaita jariri a kunne da matsayin jiki da kuma warware matsalolin shayarwa na hudu ilimin shayarwa iyaye mata suna samun ilimin shayarwa kafin haihuwa da kuma bayan haihuwa game da fa-idodi yadda ake daidaita jariri a kunne yawan ciyarwa da alamun isasshen nono na biyar shirin asibiti na kula da jarirai wanda ake kira a turance da baby friendly health initiative wasu asibitoci suna bin ka'idojin kungiyoyin lafiya na duniya wato WHO da UNICEF domin tallafawa shayarwa kai tsaye da kuma kujewa amfani da madaran roba ba tare da bukata ba na shida rage amfani da madaran roba ana bayar da madaran roba ne kawai idan akwai bukatar yin haka da kuma izini daga likitoci domin karfafa shayarwa kai tsaye idan likita be bada izini ba yin amfani da madaran roba ka iya janyo matsaloli ga jaririn da kuma ita uwar ma? na bakwai samuwar na'uran tura kubutar matsalolin shayarwa na takwas taimakon dan uwa da shawara wasu asibitoci suna da kungiyoyin taimakon uwa xuwa uwarsu ko suna hada sabbin iyaye da masu kwarewa a shayarwa domin karfafawa da kuma tabbatar da ingancin lafiyar uwa me shayarwa da kuma jaririn da ake shayarwa hakan yana taimakawa sosai wajen kiyaye lafiyarsu baki daya

Ta yaya za a saka tsaftar hannu cikin ayyukan yau da kullum da ɗabi'u? yadda ake saka tsaftace hannu cikin ayyukan yau da kullum sun haɗa da na ɗaya, sanya muhimman lokutan wanke kafin a ci abinci da kuma bayan cin abinci domin hana shigar kwayoyin cuta cikin jiki, bayan fitowa daga banɗaki domin rage yaɗuwar cututtuka, kafin dafa abinci da kuma bayan dafa abinci domin tabbatar da tsaftar abincin, bayan atishawa, tari ko goge hanci don hana yaɗuwar cututtuka, bayan taɓa wuraren da mutane ke yawan taɓawa kamar ƙofa kuɗi da kayan sufuri na jama'a, bayan jefar da shara ko yin aiki da datti domin gujewa cuɗanya da kwayoyin cuta masu lahani. Na biyu amfani da alamoni da kira domin tunatarwa sanya takardun tunatarwa kusa da fanfo da wuraren aiki saita tunatarwa a waya ko ko amfani da na'urorin fasaha, koyawa yara tsaftar hannu ta hanyoyin waƙar wanka hannu kamar su dinga rere waƙoƙi na happy bithrday sau biyu yayin wanke hannu. Na uku tabbatar da samuwar kayayyakin tsaftace hannu a tabbatar da sabulu da ruwa suna nan a wuraren girki da banɗaki a riƙa ɗaukar sinadarin tsaftar hannu wanda ake kira a turance da hand sanatizer mai ƙunshe a ƙalla da kaso sittin na barasa idan za a fita, a ajiye sanatizer a wuraren da ake amfani da su akai akai kamar mota wurin aiki da jaka. Na huɗu mayar da wanke hannu zuwa ɗabi'a ta yau da kullum wanke hannu kafin taɓa fuska amfani da sanatizer bayan gaisuwa da musabaha haɗa tsaftar hannu da ayyukan yau da kullum kamar sallah ko wasu ayyukan ibada. Na biyar ilimantarwa da zama misali koya wa yara hanya mai kyau ta wanke hannu ƙarfafa ma'aikata da ɗalibai guiwa su mutunta tsaftar hannu zama misali idan mutane sun ga kana tsafta suma za su bi sawu Na shida amfani da tsaftataccen tawul ko tishu bayan wanke hannu kaucewa amfani da tawul ɗaya ga mutane da yawa suke amfani da shi idan ba a da tawul ko tishu a bar hannu su bushe da iska. Na bakwai gujewa taɓa wuraren da suke ɗauke da kwayoyin cuta yin amfani da guiwar hannu ko ƙugu domin buɗe ƙofa maimakon tafin hannu amfani da alƙalami ko guntun auduga domin danna maɓallin lif ko kuma mashin ɗin fitar da kuɗi wanda ake kira a turance da ATM kaucewa taɓa fuska, hanci da ido musamman idan ba a wanke hannu ba

Ta yaya hanyoyin keɓancewa ke hana yaɗuwar cututtuka masu yaɗuwa a cibiyoyin kiwon lafiya? Hanyoyin keɓancewa na hada yaɗuwar cututtuka masu yaɗuwa a cibiyoyin lafiya ta hanyar ƙirƙirar shinge na zahiri ko na tsari dake hana yaɗuwar kwayoyin cuta waɗannan hanyoyi suna da matuƙar muhimmanci wajenkare ma'aikatan lafiya da marasa lafiya, ga yadda suke aiki na ɗaya killace masu cutar ana keɓance marasa lafiya dake ɗauke da cuta daga waɗanda ba su da ita domin hana yaɗuwar cututtuka ta hanyar hulɗa kai tsaye bugun majina ko kuma iska, na biyu amfani da kayan kare kai ma'aikatan lafiya suna saka safar hannu takunkumin fuskan riga ta musamman da tabarau domin hana kamuwa da cuta da kuma hana ɗaukar kwayoyin cuta zuwa ga wasu marasa lafiya na uku tsaftace hannu da abubuwa tsaftace hannaye akai-akai da kuma wanke kayayyakin aiki da wuraren aiki na rage yaɗuwar kwayoyin cuta na huɗu matakan hana cuta ta hanyar iska domin cututtuka kamar tarin fuka wanda ake kira da turance da Tuberclusis da kuma covid 19 ana amfani da ɗakunan dake da matsi marar kyau wanda ake kira da turance da Nagetive presure rooms domin hana iska me ɗauke kwayoyin cuta fita zawu wasu wurare. Na biyar matakan hana cuta ta hanyar hulɗa ana killace me cuta a ɗaki daban ko kuma ana amfani da kayan aikin likitanci na musamman domin hana yaɗuwar cuta ta hanyar huɗa kai tsaye ko kuma ɗigon majina misali mura. Na shida ilimi da bin ƙa'ida horas da ma'aikatan lafiya game da hanyoyin hana yaɗuwar cuta yana tabbatar da cewa ana bin dokoki yadda ya kamata wanda ke rage yaɗuwar cuta sakamakon kuskuren ɗan adam. Na bakwai gudanar da bincike da saurin gano cuta ana aiwatar da kwaje-kwaje da bincike cikin gaggawa domin gano marasa lafiya dake ɗauke da cututtuka masu yaɗuwa hakan na taimakawa wajen ɗaukar matakan gaggawa domin hana yaɗuwa. Na takwas hana yaɗuwar cuta ta hanyar gudanar da shara da tsaftar muhalli ana zubar da sharar lafiya kamar jini auduga da allurai cikin kwantena na musamman domin hana yaɗuwar cuta bugu da ƙari tsaftace ɗakin marasa lafiya da wuraren aiki yana rage barazanar yaɗuwar kwayoyin cuta ta hanyar amfani da waɗannan matakai cibiyoyin lafiya na iya shawakan yaɗuwar cututtuka tare da kare marasa lafiya ma'aikata da baƙi daga kamuwa da miyagun cututtuka

Menene dabarun rage juriya da kwayoyin cututuka da inganta amfani da maganin antibiotics a asibitoci dabarun rage juriya da kwayoyin cututuka da inganta amfani da maganin antibiotics a asibitoci sun hada da na daya shirye shiryen kula da amfani da antibiotics wanda ake kira a turance "the antibiotics stewardship program (ASP) a kafa shirin ASP a asibiti domin sa ido da tsara amfani da maganin antibiotics a rada komitin masana ciki harda likitocin cututuka masu yaduwa masana kwayoyin cuta masana magunguna da jami'an kula da hana yaduwar cututuka ayi amfani da dokoki da ka'idojin bayar da antibiotics bisa ga irin nau'in juriya na cututuka a yankin a bukaci izini kafin a bada wasu nau'in antibiotics masu karfi ko hatsari a duba amfani da maganin antibiotics bayan an fara ba marasa lafiya domin tabatar da dacewan sa na biyu matakan na hana yaduwar cututuka atilas ta wanke hanu da kyau ta amfani da ruwan tsaptace hanu mai sinadari barasa a aiwatar da tsauraran matakai domin guje wa yaduwar cututuka masu juriya ga magunguna a tabatar da kyakyawan tsaptace kayeyakin aikin asibiti da muhali a karfafa aluran rigakafi kamar na mura da cutar huhu domin rage bukatar antibiotics na uku bincike da sa ido ayi gwajin kwayoyin cuta a kai a kai domin gano yada suke jure wa magunguna a sa ido kan yada ake bada maganin antibiotics da kuma yawaitar kwayoyin cuta masu juriya a rika bayar da ruhoto ga hukumomin lafiya na qasa da na duniya na hudu ilmantarwa da horoswa a horas da ma'aikatan lafiya kan amfani da maganin antibiotics yada ya dace a fadakar da marasa lafiya da iyalen su kan ilar amfani da maganin antibiotics ba tare da takaita shi ba na biyar inganta hanyoyin ganin cututuka ayi amfani da gwaje gwaje masu sauri domin banbance cututuka na kwayoyin cuta da na virus a karfafa yin gwajin kwayoyin cuta kafin a bada maganin antibiotics idan zai yuwu na shida takaita amfani da magunguna lokacin da bai dace wa a hana amfani da antibiotics ba tare da bukata ba masamman wajen cututuka na virus a rage amfani da antibiotics ga marasa lafiya da ke da kwayoyin cuta a fisari ama ba su da alamun cuta a kiyaye amfani da antibiotics a cikin kayan abinci da ake samar wa a asibiti na bakwai tallafin dokoki da jagoranci a samar da dokoki da tsare tsare domin tabatar da kyakyawan amfani da antibiotics a ware isasun kudade da kayan aiki domin talafawa shirye shiryen ASP da matakan kariya da ga cututuka a karfafa gwiwar shugabanin asibiti su goyi bayan kyakyawan amfani da maganin antibiotics

Ta yaya ake amfani da maganin kwayoyin cututuka wato antibiotics da ya dace da kuma yade ake yin kuskuren sa amfani da antibiotics da ya dace sun hada da na daya cututukan da bacteria ke hadasawa ana amfani da antibiotics ne kawai domin cututukan da bacteria ke hadasawa kamar su ciwon jin sanyi na pneumonia ciwon makogoro wanda ake kira a turance da strep throat cutar mafitsada wanda ake kira a turance da UTI da kuma ciwon mahakar kwakwalwa wanda ake kira a turance da meningitis na biyu sai likita ya rubuta kada a sha antibiotics sai an samu umarnin likita da kuma takaimaimain adadin da ya dace a sha na uku a gama shan magani kamar yada aka rubuta ko da alamomin ciwon sun ragu kada a dakata sai an gama shan, duk adadin da aka rubuta domin hana bacteria su jure wa magani na hudu a matsayin kariya wanda ake kira a turance da prophylaxis wasu lokuta ana bada antibiotics kafin tiyata ko kuma ga masu rauni a garkuwan jiki domin hana kamuwa da cuta na biyar zabin magani da ya fi dacewa idan zai yuwu likita zai gwada cutar domin gano wane antibiotic ne ya fi dacewa maimakon bada magani mai fadi wanda ake kira a turance da broad spectrum antibiotics yada ake yin kuskuren yin amfani da antibiotics sun hada da na daya amfani da shi domin cututukan da cututukan da kwayoyin cutan virus ke hadasawa ba a amfani da antibiotics a harkokin da ya shafi cututukan da virus ke hadasawa domin shi virus fannin sa daban biotics kuma fannin su daban antibiotics ba su kashe kwayoyin cutar virus domin haka, ba su da amfani ga mura covid 19 ko yawancin ciwon makogoro na biyu shan magani ba da umarnin likita ba yin hakan yi na iya haifar da kwayoyin cuta masu juriya da kuma rashin ingantancen magani na uku dakata da shan magani kafin kamalawa idan aka dena shan magani kafin cikar lokacin wasu bacteria na iya tsira su karfafa juriya ga magani na hudu yawan amfani da shi a noma da kiwo yawan amfani da antibiotics a gonakin dabobi ya na haifar da kwayoyin cuta masu juriya da za su iya yaduwa zuwa mutane na biyar raba magani da wasu bada antibiotics ga wani ba tare da likita ya bada shawara ba na iya hadasa rashin ingantancen magani da juriya na shida amfani da magani mai fadin tasiri wanda ake kira a turance da broad spectrum lokacin da ba lallai ba irin wadan nan magunguna na iya hana kwayoyin cuta masu kyau a cikin hanji da haifar da juriya ilolin yin amfani da antibiotics ba da dacewa ba sun hada da habbakar bacteria masu juriya ga magunguna kamar tarin huka na tb mai juriya rashin ingantancen magani da tsawaita lokacin warkewa iloli kamar gudawa yawan jin rashin lafiya da matsaloli a cikin hanji

Menene mahimmancin tsarin kare jiki kuma me yasa yake da mutukar muhimmanci ga lafiyar jiki tsarin kare jiki yana da alhakin kare jiki daga kwayoyin cuta gubobi da kuma kwayoyin da suka lalace yana taka muhimmiyar rawa wajan hana kamuwa da cuttutuka saurin warkewa da daidaita martanin garkuwan jiki muhimman ayyukan tsarin kare jiki su haɗa da na ɗaya kare jiki daga kwayoyin cuttutuka yana ganowa kuma yana kashe ƙwayoyin cuta irin su Bacteria viruses fungal da parasites na biyu gane banbancin ƙwayoyin jiki dana waje yana banbanta ƙwayoyin jikin mutum dana cuttutuka domin hana kaiwa jiki mumunan hari na uku kawar da ƙwayoyin da suka lalace yana ganowa kuma yana kashe ƙwayoyin da suka fara zama ciwon daji na huɗu martanin ƙuna da warka yana haifar da kumburi wato inflammation domin hana yaɗuwar cuta da kuma taimakawa wajan warkewa na biyar tuna cututukan da aka taba kamuwa da su yana da kwakwalwa wace ke tuna cuttutuka da aka taba kamuwa dasu domin yafi saurn yakarsu idan sun sake dawowa na shida daidaita martanin garkuwan jik yana hana garkuwan jiki yin aiki fiye da kima wanda ze iya haifar da cuttutuka kamar ciwon asma ko ciwon jiki yana kai wa kansa hari yana kai wa kansa mumunar hari wato wanda ake kira a turance da auto immune diseases na bakwai tsaftace jiki daga dati da gubobi yana taimakawa wajan cire kwayoyin da suka mutu da sauran gubobi daga jiki domin kare lafiyar gaɓobi muhimman tsare kare jiki ga lafiyar jiki hana kamuwa da cuttutuka akai-akai yana kare jiki daga mura zazzabi da cuttutuka masu tsanani kare jiki daga cuwuka masu na sama da kumburi yana hana cuttutuka kamar ciwon suga hawan jini da ciwon daji taimakawa wajan warkarwa yana taimakawa wajan warkar da raunika da kuma murmurewa daga cuta kula da lafiyar ciki yana aiki tare da kwayoyin hallita dake cikin hanji domin daidaita narkewar abinci da garkuwar jiki kare jiki daga ciwon asma da rashin jituwa da kwayoyin jiki yana hana martanin garkuwan jiki fiye da kima wanda ze iya jawo illa ga lafiyar mutum yada ake kula da tsarin kare jiki cin abinci mai gina jiki dake dauke da sinadirin kariya kamar vitamin da antioxidant samun isheshen bacci da rage damuwa domin ƙarfafa garkuwan jiki motsa jiki akai-akai domin ƙara karfin kwayoyin kare jiki shan ruwa mai yawwa da kiyaye tsafta domin hana kamuwa da cuttutuka tsarin kare jiki mai ƙarfi yana da mutukar muhimmanci wajan kare lafiya hana cuttutuka da inganta jin dadin jiki gabakidaya.